Gaali ey'omuka eri ku luguudo olw'egaali ey'omuka ku luguudo luno kuliku enkokoto, egaali ey'omuka eno erimu erangi eya kathungwa era nga erimu n'erangi eya kiragala, erimu n'erangi endhirugavu kumbali okw'oluguudo luno kuliku eisubi, kuliku n'obusaka kubumu kubusaka buno bwakala obusagasaga era nga kumbali okw'oluguudo luno olw'egaali y'omuka kuliku n'emiti.

Ekisolo kyo munsiko emiti mu langi endhirugavu kiri ku muti ghangulu, kye gemye ku lusaga nho mukonho mulala. Gunho omuti gwe kiriku guliku amakoola aga kilagala kuliku nha amakoola agalimu olwa kilagala nho lwa kyenvu.

Enhumba edhiriku amabaati agaatalaiga abantu abali mukisawe abali kulumuka akulembaire ayambaire esaati eya kiragala n'empale endheru, eiririre ayambaire esaati eya bbululu ate ghaligho ayambaire saati eya kyenvu n'empale endheru, ghaligho ayambaire esaati eya kathungwa n'empale endhirugavu.

Ebisolo ebyomunsiko birina amatu amaghanvu biri mulangi eya kisitaka einhuma ogh'ebisolo bino ghaligho omuti ogwagwa era nga ghaligho n'emiti egindhi egiriku amakoola era nga giriku ghaligho omuti ogundhi oguliku olusaga olwakala. Wano ghaligho eisubi, eisubi lino liri mulangi eya kiragala.

Endhovu eyemereire era nga eno endhovu eri mulangi eya kisitaka wano gh'eyemereire ghaligho obusubi obukalukalu n'obuti obumpi obukalukalu era nga n'enhuma ghayo ghaliyo emiti emighanvu n'emimpi.

Omukazi ali mubigogo era nga yetise eitooke, eitooke lino asooseeyo olulagala kumutwe me yalyetika abeese omwana kumugongo era nga asiibisa akaleesu akali mulangi eya kyenvu, langi endhirugavu ni langi eya kiragala.

Omwana yetise kifuluusi ku mutwe era nga ali mu luguudo era luno oluguudo lurimu amabaale baale era luno oluguudo lwa kasozi. Kumbali kwo luguudo luno kuliku eisubi era nga kumbali ku mukono mugooda kuliku omuti omughanvu ogwa sagatira

Ekilime kyamulisa ekimuli ekilimu langi eya kyenvu, kilimu nhi langi endhirugavu. Kino ekimuli kiliku amakoola, amakoola gano, gali mu langi eya kilagala. Ku kimuli kino kuliku ekighuka, ekighuka kili mu langi endhirugavu.

Omukono gwo'muntu, omuntu ono ayambaire esawa esawa eno eri mu langi endhirugavu nhi langi endheru. Omukono gwo muntu ono guliku obuviiri viiri, ebireri ebyeru nhe ebireri ebya bbululu.

Akatebe akaghanvu akekyuma kali mu langi endhirugavu nhi langi eya kilagala, soketi endheru, waya eya masanhalaze oba waya etambuza amasanhalaze okugya mu soketi eri mu langi eya kivuvu.

Abaana abato bali mukigira ekyaitaka era nga bali kutambula batise ebidhomola ku mitwe kumbali okwe engira eno kuliku ebisubi subi oba eisubi era nga kumbali okwe engira eno kuliku obutititi obughanvu n'obuti obumpi.

Bboda ya kagaali ebeese omusabaze, emberi gha bboda ya kagaali ghaligho epiki isatu era nga dhiriku abantu abali ku dhivuga. Kumbali kw'oluguudo lunho kuliku emiti, mu luguudo munho mulimu emmotoka edhiri kutambula era nga mu dhino emmotoka mulimu mmotoka edha takisi, ebizimbe, emiti edha masanhalaze, abantu abali ku tambula.

Elyato liri ku nnhandha era nga ku lyato kuno kuliku omuntu ayambaire engoye endhirugavu era nga agemye n'eirobo. Ku lyato kuno kuliku enkasi dha mirundhi ebiri era ku maadhi kuno oba ku nnhandha kuno kuliku embaati y'okumaadhi eri mu langi endhirugavu.

Entwiga dhemereire mu luguudo olweitaka era nga dhino entwiga dhirimu langi eya kisitaka dhirimu ku nhi langi endheru, ku mukonho omugodha ogwo luguudo lunho kuliku eisubi ate nga nhi ku mukonho omulira okwo luguudo lunho kuliku eisubi.

Ebizimbe kuliku ekizimbe kyebaghandikaku ebigambo mulangi endhirugavu ni langi endheru. Omuti ogw'amasanalaze ewaaya edhamasanalaze pikipiki edhipakinze n'akagaali akapakinze emmotoka eri mulangi endhirugavu ni langi emmyufu.

Omusaadha ali mu luguudo agemye bendera elimu langi eya kilagala nhi langi endheru. Omusaadha onho ayambaile saawa endhirugavu, agemye nh'eisimu mu mukono. Emmotoka ibiri dhiri mu luguudo, era nga ku mmotoka eyindhi kuliku abantu ghaigulu. Kuliku omukazi nh'omusaadha, era nga besibye engoye edhilimu langi endheru nhi langi eya kilagala.

Omusaadha atyaime kumpi n'ekiyumba kyebazimba mumbagho era nga ayambaire engoye edha langi endhirugavu era nga ayambaire n'enkofira emmyufu ghaligho n'abandhi abali kumpi ni kasasiro era nga bemeraire begemye munkende, kukasasiro kuno kuliku ekimmotoka era nga kiri mulangi eya kyenvu.

Abaana abatyaime na bemereire ku baana abatyaime kuliku ayambaire olugoye oluliku ebikulubuze ebyeru ne'bimyufu abeese omwaana, omwaana ono ayambaire olugoye olweeru ku bemereire kuliku ayambaire esaati eya kathungwa.

Omusaadha asitwiile akagaali k'abaana, era nga akasituliire ghangulu. Akagaali kano kalimu elangi eya kivuuvu nh'elangi eya bbululu. Ghano ghaligho ekizimbe ekiliku endhigi edha kilagala, ghaligho nhi dole dhebambaiza engoye. Ghansi ghano ghaligho obugaali obwa abaana abato. Ghaligho esupeeya adh'amamotoka.

Omuntu ali kunhiga amapeesa g'ekyuma kya kabwidhibwidhi nkanhi kompyuta. Gano amapeesa gali mu langi endhirugavu. Omuntu ono ayambaile olugoye oluli mu langi eya kivuuvu. Ayambaile nh'akakokolo aka langi endheru.

Enkula isatu dhili mu nsiko, era nga mu nsiko enho mulimu eisubi elyakala nh'eisubi elya kilagala. Mu maiso g'enkula dhino ghaligho akasaka oba ghaligho ekisiko, kiliku amakoola era nga ekitundu ky'ensiko eno kyakala.

Emmotoka eri muluguudo olwaitaka era nga eno emmotoka eri mulangi endheru kumbali okw'oluguudo kuliku empologoma era nga eno empologoma eri mulangi eya kisitaka era kumbali okw'oluguudo kuno kuliku eisubi, kuliku eisubi eryakala n'eisubi eri kali kukala.

Ekinhonhi kili mu ibbanga kighaniike amaghagha. Kino ekinhonhi kili mu langi endheru era kino ekinhonhi kigoloire amagulu. Kino ekinhonhi kilina omunhwa omughanvu era nga guno omunhwa guli mu langi eya kyenvu.

Emmotoka eli ku luguudo lwa itaka, mmotoka eno eli mu langi endheru, era nga baagighandhiikaku ekigambo ekili mu langi endheru. Esitwiile abantu ghaigulu. Era kumbali kw'oluguudo lunho kuliku eisubi eighanvu, kuliku nh'emiti emighanvu.

Ebirime ebya mulisa ebimuli ebiri mu langi eya bbululu biriku nha makoola agali mu langi eya kiragala, ghaligho endhuki eri ku guluka enho endhuki eri mu langi eya kisitaka erimu nhi langi endhirugavu erinha amaghagha abiri.

Abantu abali kumbali kw'ennhandha, elyato eliri kumbali kw'ennhandha eliri mu langi endheru nh'elangi eya bbululu, ebinhonhi ebiri ku kuguluka ghaigulu, olusozi oluli kumbali kw'ennhandha, enkasi ibiri edhiri ku bukalu oba edhiri kumbali kw'ennhandha.

Gaali eyo muuka eri ku lugudho lwayo etaireku amataala, emiti egya kilagala, emiti egya kathungwa nhe emiti egya kyenvu, ensozi ebireri ebyeru nhe ebireri ebirugavu.

Ekirime ekiri mu langi eya kakobe omugemu era nga kyamulisa ebimuli ebiri mu langi eya bbululu. Ku kirime kuno kuliku endhuki eri mu langi endhirugavu era nga erimu langi n'eya kisiitaka, erimuku ni langi endheruyeru.

Omuyayu oguli mu langi endhirugavu gutyaime ghansi. Ghano ghegutyaime ghaligho ekyuma ekinhenhe. Kinho ekyuma kili mu langi eya kisitaka. Omuyayu guno gulina obusweere ku munhwa obughanvu, era ghaligho obuntu obugwire ku muyayu guno obuli mu langi endheru.

Ebyuma bya kabwidhi bwidhi bibiri biri mu langi eya feeza era nga bino ebyuma biri kumeeza, kumeeza kuno kuliku obutabo, kumeeza kuno kuliku n'ebimuli. Ebimuli bino biriku amakoola, amakoola gano gali mu langi eya kiragala.

Omuntu ayemereire era nga ayambaire enkofiira endheru, ayambaire ovolo, ayambaire giravusi edhiri mu langi eya kyenvu. Einhuma ghe ghaligho ebibbokisi ebiri mu langi endheru era mu maiso ge ghaligho ekibbokisi kyona bakisiiga langi endheru, ghano ghaligho eisubi elyamulisa obumuli obwa kyenvu.

Amalobo abiri, abantu ababiri abatyaime ghaigulu mu bireri mulimu ekitangara ekya kathungwa era nga ghaigulu mubireri mulimu ebireri biri mulangi endhirugavu.

Amaadhi, akasozi, ennhumba edhiri mu langi endheru, emiti emighanvu n'emimpi, dhino emiti kuliku amakoola agali mu langi eya kilagala, oluguudo lwa kolansi.

Ebisolo binha biri mu kidhiba biri kunhwa amaadhi era nga byonabyona biri mu langi eya kisitaka, byonabyona birina amayiga era nga amayiga g'ebisolo binho geghetamu. Ghaligho obunonhi obwemereire ku kisolo era nga bunho obunhonhi buli busatu buliku langi eya kathungwa.

Omuntu ali mu luguudo era nga yetise ekifulusi kumutwe kumbali okw'oluguudo luno kuliku eisubi kumugonda ni kumulira kuliku eisubi kumbali okw'oluguudo luno kuliku n'omuti omughanvu ogwasagatira ensaga.

Enhandha omukono ogw'omuntu ogugemye ekyuma era nga omuntu ono ayambaire olugoye olwa kivuvu kino ekyuma kyagemye kirimu langi endhirugavu, kirimu langi eya kathungwa, kirimu ni langi eya feeza.

Egaali eliku amatooke, ghaligho gebasibye mu ndhuyi era nga bagambaiza obuveera ghansi, eliyo nhi gebasibye ku kaliya era nga bagasibiisa nkoba. Ku kitebe eky'egaali kuliku olugoye oluli mu langi eya bbululu, era nga emberi mu maiso g'egaali eliyo nh'olugoye olundhi.

Enhumba eningi einho era nga muno mulimu enhumba dha kalina, mulimu ne nhumba dhe baserekesa amabaati agali mulangi eya kisitaka. Ghaligho ebigogo mulimu nhe miti emingi eihno. Ghaligho ne waaya dha masanalaze eningi

Abaana abambaire eyunifomu edhiri mu langi eya pinki era nga kubitoji kuliku erangi endheru, kuliku omwana ayambaire olugoye olwa kyenvu era kuliku n'abaana abatyaime.

Ensozi, ebireri ebya bbululu nhe ebireri ebyeru, omusaadha ayemereire ku mwiiga era nga agemye eirobo ayambaire enkofira endhirugavu, sweeta eya langi eya kivuvu gheyemereire ghaligho amabaale amangi einho. Kumbali kwo omwiiga kuno kuliku emiti.

Emmotoka eli mu luguudo olwa kolansi, kumbali kw'oluguudo luno kuliku obupandhe. Kumbali kw'oluguudo luno kuliku emiti ela nga kuliku nh'ennhumba edha kalina nh'edhitali dha kalina. Edhimu ku nnhumba dhino baadhiselekesa mabaati agalimu langi eya kisiitaka.

Enhandha eriku obusozi era nga ensozi dhino kuliku eisubi era edhimu kunsozi dhino kuliku emiti ghaigulu ghaligho ebireri ebiri mulangi endheru, ghaligho ebireri ebiri mulangi eya kivuvu.

Endhuki edhegemeire aghalala, ghaligho edhegemeire aghalala ku mukono omuliira ghabagho edhegemeire aghalala ku mukono omugoodha. Era nga ghaligho eri ghagati egha dhino endhuki edhegemye. Mbonamu elangi eya kakobe, langi eya kilagala einhuma ghe endhuki dhino.

Akagira akatono akaitaka kumbali okwa kagira kano kumukono omugodha kuliku emiti emingi einho era kumukono omulira kwona kuliku emiti emitonotono era nga kuliku n'eisubi.

Omusaadha afukamiire era nga emikono agitaile ku ntebe oba nga yesiile ku ntebe, ebigalo bye ebisaadha abitaile mu kyenhi. Omusaadha onho ayambaile empale ya kaaki, ayambaile esaati eya bbululu omugemu era nga mu saati eno mulimu elangi eya kyenvu. Ayambaile engaito eya bbululu era nga mulimu nh'akeeru. Ataile ghansi elementi, elimu langi eya kyenvu nhi langi endheru. Ghaligho nh'enhumba elikuku akabanga era mbona nh'emiti emingi einho.

Elyato lyebaakola mu embaawo era nga elyato liri ghansi ku busubi. Kumpi nh'elyato linho ghaligho amaadhi, embeli gh'elyato linho ghaligho omuti aye nga gwesulilireku akabanga. Obusubi buno kuliku obukalu ghaligho nh'obusubi obwa kilagala.

Ekirime ekyamulisa ekimuli ekiri mulangi endheru kino ekimuli kirimu ni langi eya kiragala kukimuli kino kuliku endhuki erimu langi eya kisitaka ni langi endhirugavu endhuki eno eriku emaghagha abiri.

Abantu abambaire engoye edha kisitaka dhino engoye edha kisitaka dhirimu ni langi endhirugavu, ghaligho abantu abali kukuba engoma era nga dhino engoma dhiri ibiri enenhe ne entonho ku bantu banho kuliku omukazi ayambaire akabulawuzi aka mmyufu nhe ekiteteyi ekiri mu langi eya bbululu nhe langi endheru, einhuma ghaibwe eriyo emotoka eri mu langi endhirugavu eraa nga ghe bali ghaligho emiti emingi einho.

Elyato lili ku nnhandha, baalisiiga langi eya kivuuvu nhi langi endhirugavu. Ku lyato kuno kuliku omuntu ayambaile engoye edha kisiitaka, era nga yegemye ku lyato. Ayambaile akanhere oba akakomo ku mukono, kali mu langi endhirugavu. Era ghaligho nh'omuti gwebasimiike mu maadhi.

Egaali ibiri kuliku egaali gyebasibyeku ekidomola, ghaligho ekidomola ekiri ghansi ekya lita abiri, abaana basatu kuliku ayambaire ekiteteyi ekiri mu langi emyufu, ghaligho ali kumbali kwa kagira era nga ayambaire ebbulaghuzi eri mu langi eya kathungwa.

Ekizimbe kuliku emisalabba esatu era nga kuliku langi ya kisitaka ku kizimbe kino, einhuma gh'ekizimbe kino ghaligho akasozi, mu luya lw'ekizimbe kino mulimu emiti emitaaga kuliku emiti emimpi n'emighanvu era nga mu luya muno mulimu obusubi. Kumbali oba mu maiso g'ekizimbe kino, ghaligho akasikosiko era nga akasiko kano kalimu n'ebigogo.

Oluguudo olwa kolansi oluli kumpi n'olusozi ghaigulu ogh'olusozi luno ghaligho emiti era ghaligho n'enhumba eri ghaigulu ogh'olusozi luno. Kumbali okw'oluguudo luno kuliku emiti kuliku n'enhumba edhiri kumbali ere ghaligho n'enhumba edhiri ghagati ogh'oluguudo luno.

Abakazi basatu bali mu kaguudo akatono, babiri bambaire gomasi ogha ghagati ayambaire ekiteteeyi ekiri mu langi eya bbululu, ogh'einhuma abbeeze omwaana era nga amubwise olugoye olweru. Kumbali kw'akaguudo kanho ku mukono omugoodha n'omulira kuliku eisubi elingi einho.

Eirike liri mulangi endhirugavu era nga liri n'ekikoola mukanhwa era lino eirike ligemye kulusaga olwomuti, omuti guno guliku amakoola era nga gano amakoola gali mulangi eya kiragala.

Enhandha abantu abali kumbali kwe nhandha, manvuli edhiri kumbali kwe nhandha, amabaale agali kumbali kwe nhandha. Omuntu alambaire ghansi ayambaire engoye edhiri mu langi eya bbululu, pikipiki eriku langi emmyufu ebizimbe ebya kalina nhe eisubi eriri kumbali.

Abantu bali kumbali okw'enhandha era nga omu kubantu bano ali kusika katimba akavuba engege era nga kano akatimba kali mulangi eya kiragala ghaligho elyato eriri mulangi eya bbululu ne langi endheru ghaligho emiguwa gyamirundi ebiri jebazinze ghaligho n'enkasi dhamirundi ebiri kumbali okw'enhandha eno kuliku olusozi ghaigulu ghaligho ebinhonhi ebiri kuguluka.

Eiterekero lyebaakola mu ndhabirwamu. Muno mu iterekero mulimu ebivuga eby'endhaghulo byebaakozesanga eira, era mulimu ekifanhanhi eky'omuntu mwabaamu n'ekifanhanhi eky'ekisolo mulimu n'ebighandiike byebatimbamu.

Ennhumba isatu eyindhi bagisiiga langi emmyufu, ku ndhigi baasigaku langi endheru ate eyindhi bagisiiga langi eya kathungwa ni langi endheru. Mbona abantu abatyaime kumpi n'ennhumba gyebasiiga langi eya kathungwa, nnhengera obutebe obuli kumbali kw'oluguudo n'eisubi eriri kumbali kw'oluguudo, omuti ogwamasanalaze n'ewaaya edh'amasanalaze. Nnhengera n'emiti egiri emandhu gha dino ennhumba.

Omukazi no musaadha abali ghansi gha manvuli era nga omusaadha ayambaire olugoye olumyufu mulimu ebyeru. Era bali kumulengo ogwe iva eisoga. Ghaligho no musaadha atiame ku katebe ayambaire esati emyufu ne mpale ndirugavu. Ghaligho omulengo ogwa matooke ghaligho no mukazi ayemereire kumbali ku mulengo ogwe nnanha era nga ghaligho na menvu ne bintu ebindi. Ghaligho no musaadha ayambaire enkofira ne saati enderu

Enguudo ibiri edhaitaka ghagati ogh'enguudo dhino ghaligho emiti era nga kumbali ni kumbali okw'enguudo dhino ghaligho era emiti era ni kumbali okw'enguudo dhino kuliku n'eisubi ghaligho n'emiti emitagataga.

Omwana omuto agemye kulubaagho ayambaire akadhozi akali mulangi endheru, akasikati akalimu obukulubuze obweru n'obwirugavu. Ono omwana ayambaire sokisi mubigere, sokisi dhino dhirimu langi endheru.

Omukazi ayambaire olugoye olwa bbululu era nga lulimu obumuli muli, munkoto ayambaire ekinhere era nga ku mutwe asibyeku olugoye oluli mu langi endheru, langi eya kyenvu, langi endhirugavu nhi langi emmyufu era nga ghaligho engoye dhe baghanhike ku waaya.

Ekigogo era nga ku kigogo kino kuliku ensaga dh'ekigogo. Era nga kuliku endhagala enkulu kuliku n'olulagala oluli kufulumya, ghaligho n'ebigogo ebindhi ebiri einhuma gh'ekigogo kino aye nga byo tibivireyo bulungi.

Enaikonta gyebatindilira n'emiti, ku miti gino kuliku akalengero kebaghaniike ghangulu. Mbona n'oludhomola olwa bbululu oluli ghangulu, mbona n'ekidhomola ekiri ghansi gh'enaikonta eno, mbona emiti egiri kumpi nh'enaikonta eno, n'eisubi. Era mbona nhi tanuulu ey'amatafaali, ghaligho n'omuti oguliku amakoola aga kyenvu, era ghaligho n'engira eyeyongerayo eyo mu miti.

Eitundhiro lya mafuta lye basiiga langi eya kyenvu, langi emyufu nhi langi endheru. Emotoka edhiri mu luguudo, kuliku emotoka eya takisi, kuliku emotoka emyufu nhi motoka eri mu langi eya kyenvu ne'piki edhiri mu luguudo era nga kuliku abantu abali ku dhivuga.

Akamuli akali mu langi endheru era nga kalimu nhi langi eya kyenvu, akamuli kanho kaliku endhuki era nga enho endhuki erimu langi eya kisitaka era nga erimu nhi langi endhirugavu, endhoki enho eriku amaghagha abiri.

Ente endhirugavu erimu n'erangi endheru. Ekizimbe kya kalina ekiriku langi emmyufu, langi eya kyenvu, langi eya kiragala. Ku kizimbe kuno kuliku akapande akairugavu bakaghandhikaku ebigambo ebiri mu langi endheru. Ennhumba edhitali dha kalina edhirina amabaati agaatalaiga. Waaya eya masanhalaze...

Ekisolo ky'omunsiko kili mu langi eya kisiitaka, kili kulya eisubi. Ghaligho eisubi eighanvu era nga kuliku eikalu nh'elya kiragala. Ghano ghaligho eisubi elya mulisa obumuli obulimu langi endheru.

Amaato abiri agali ku nhandha elyato erindhi liriku omuntu era kuliku nhe bisero binho ebisero birmu ebibala ebye ndhaghulo. Ekisero ekindhi kirimu emiyembe, ekindhi wotameroni, enhanhansi, ghaligho nhi ndhiizi nkanhi amenvu era ghaligho nha kasero akalimu amaadhi ago mu buthupa.

Akakanyavu kali kulukone, olukone luno luli mu langi eya kiragala akakanyavu kano kali mu langi oba kalimu erangi eya kyenvu, langi eya bbululu, langi eya kiragala, langi emmyufu.